Niraba n laɣam ʒiya bi ʒila teebuli biraawn gbuni ka kompiuta nim tam bi zaaha tooni ka paɣa so ʒiya ka gbubi pɛn ka zaŋ o foon pa ka so kpa ninkpara ʒɛ zuɣusaa n lihiriba ka paɣa so ʒɛ zuɣusaa ka zaŋ pɛn n tiriti bood maa zuɣu bood maa nyɛla bood piɛlli ka gilaas nim bɛ di nyaanga

Naa mini o kpambalinsi n ʒiya ka anbirɛla tonto n yiliba naa maa zaŋla bini pobi o zuɣu ka o kpambalinsi maa gbuni kuriti bi nuuni bi shab bi yɛ liiga nima ka bi shab yɛ liiga nima bi zaa ʒila pilastik chɛya nim zuɣu tihi bɛ bi nyaanga ka bi yɛrihi tani biraawn n soŋ bi tooni bi shab bi piri namda nima

Niraba ayi n ʒɛ daani bi ʒɛla bindira gbuni leemu nima painapuli nima di mini wotamilo di ku galisimi pa teebuli zuɣu ka teebuli ʒɛya ka kpalaŋ pa dinni di mini piɛri paɣa so ʒɛ bi nyaanga ka lihiriba piɛɣu ʒɛ nimaani ka bi zaŋ loba nim niŋ piɛɣu maa puuni

Sarati n niŋ ka paɣa zi tiŋa ka gbubi o bia ka chɛchɛ za o luɣili ka so so kana ti dabiya ka lihiri o ninni moto lumi doya ka loori sabinli zaya ka di dunoli yooi yilli za di yɛanga ka tii zaya ka do so zaya n mŋariba foto Shikuri bihi yɛɣi baaji za bi yɛanga n mŋaari foto.

. Boɣali puuni ka loori shɛli din toori tankpaɣu maa ʒɛya ka do shab ʒi gaɣali zuɣu ka so mii ʒi kuɣu zuɣu bi dabba ata n nyɛba ka anbirɛla ʒɛ bi nyaanga mashin ʒɛ bi nyaanga ka gaɣa mini boɣati nim bɛ mashin maa nyaanga ka do so tam tankpaɣu zuɣu sheeri yirina mori mini tihi bɛ bi nyaanga

Shinsheni n boŋɔ ka kaabotinim zeya ka nya zaɣi piɛli boduwa nim gba pa dizugu ka gba nya zaɣ' piɛli koliba zaya ka fulaawaasi bɛ din ni baan jida zɛya ka bɛ fulaawatam baanjida maa zuɣu diɣi bɛla duu maa puuni ka ka faan nim yiliya ka fanim ka shawanim bɛ di puuni

Niraba n bɛ batibati puuni ka mashin nim biɛni ka kom do batibati maa puuni ka do so gbubi soobuli n tamya koriti tankpaɣu ka so ʒɛya ka gbubi namda ka yɛ liiga yɛlo ka gbubi tahapoŋ ka so gba boɣali puuni ka yɛ liiga giriin ka kuɣa tam o nyaanga

Sarati n niŋ ka loori nima ata kpetabani loori karili kuli mɛrigila loori bihi ayi zaɣa sabinli ni ashi wan ka niriba za nimaani diri fiila doso zala ni ka zaŋ chinchini bobi o zuɣu ka doso mi zaya ka ye siweta ka zaya lihiri loori nima maa so zanimaani ka niŋ o zuɣu rasta tihi za bɛ nyaanga ka kuɣa do nimaani.

Paɣa so n dabiya ka jɛnsi guuna ti bɛ o sani jɛnsi maa zaɣyini tam o zuɣu ka o pam o zuɣu ka yɛ liiga ʒiɛ ka dabiya ka bi shab miro na ka bi yino bɛ katiŋa lihiro ka bi zaa zaŋ bi zuya panpa taba ka shihiri taba tihi bɛ o nyaanga mokuma do tiŋa

Silmiin paɣa n bɔŋɔ o ʒɛmi ka bia guuna ti shɛbo bihi maa bi nyɛla paɣaba ni dabba bi shab bi piri namda nima ka bi shab piri namda nima ka bi zaa kaa gilo yili ʒɛ bi nyaanga ka pool ʒɛ bi nyaanga ka bi sabi binyahari panpa dikpuni zuɣu

Batubati puuni ka shab gbubi tahapona ʒɛya ka shab mii gbubi sooobuli nima n ʒɛya gbambili ʒɛ tiŋa ka ko biɛri bɛnbɛ di puuni ka dabba ku galisi nimaani ka so pili zipili buluu ka yɛ liiga sabinli ka shabmii ʒɛ tooni ha shab bu mori puuni tankpaɣu mini kuɣa biɛla bi nyaanga